Motuka ezo leka na balabala ya monene kasi na nzela ya makolo, eza bongo elenge mobali azo kende a leki liboso ya lopango ba koma poste de Moungali .

Bendele ya mboka mopaya eza bongo na langi ya motane, na langi ya bozinga. Na kati eza pe na langi ya motane, na langi ya bozinga, na oyo ya pondu.

Elili ya mokonzi ya mboka Congo Brazzaville, nkombo naye Sassou Ngeso alati kitoko mpenza.

Awa eza lokola na ndaku, basi mibale moko aza likolo ya moninga azo kanga ye suki ya maboko.

Motuka eza bongo taxi ya mboka Congo ezalaka na langi ya pembe, pe langi ya pondu. Nyonso ezalaka ndenge moko eza liboso ya bala bala etelemi.

Na kati ya ndaku ba bombi bongo nzete ya liboka. Esalisaka pona ko tuta pondu, oto pona ko tuta ba tomate, pili pili Kasi awa Na elili oyo eza na motute te.

Bendele eza na langi ya pondu, langi ya mosaka, na langi ya motane, kasi na kati ya motane, eza minzoto eza na langi ya mosaka .

Fevarol eza Kisi esalisaka na bokono ya grippe. Mutu aza na miyoyo, nzoto mingai ngai, motu pasi soki ameli Kisi oyo esalisaka.

Na balabala ya monene, motuka monene e telemi , mwasi a lati liputa, azo katisa nzela, na ngambu ya mosika bus e telemi, ezo linga e mema batu na ngambu mosusu.

Madesu e tandami na se e wuti nde na bilanga, eza madesu ba bengaka madesu motane, ba misusu ba tandaka yango na moyi, e kawuki sima ba longoli yango ba poso .

Elenge mobali ya mondele akatisi suki na salon. Na pembeni alongoli nyonso, na kati kati atiki lokola edingwe. Alati bongo eloko ya litoyi.

Nzete ya safu ezalaka monene eza pe na ba safu na kati, kasi ba safu wana soki otali yango eza nano ekomeli malamu te. Langi ebandi ko bima kasi langi nano ezwi epayi nyonso te, yango wana moyen ba buka ngo eza te.

Mesa eza kolakisa biso sani état ñakati mbisi yakokauka n'a pilipili likolo

Ezali bongo na mboka Congo na mboka ba bengi pointe noire, ndako eza gare ya train. Train yango etelemi na engunduka nango.

Ésika batandi ba carton oyo eza lokola na papéterie. Na papéterie yango sikoyo baza kotékisa ba carton ya ba bics ya langi ya bozinga na langi ya pondo.

Kisi ya kopakola na nzoto eza bongo mpona bana mikié oto ba mikolo kisi oyo mpona komona yango basombaka yango na pharmacie.

Bendele eza na langi ya pembe, eza na ba nzela ya langi ya bozinga, kasi na liboko ya mwasi eza bongo na langi ya mosaka .

Bendele oyo eza na ba langi mibale eza na langi ya pondu, eza pe na langi ya pembe, eza bendele ya mboka Nigeria.

Mwasi afandi azo zela ba client baya awa toza na wenze, mesa na ye eza na mafuta eza na ba milangi ya mike pe eza na matungulu kasi pembeni nango eza ba mesa etondi mbisi ya ko kauka.

Biilenge mibali oyo ba salaka sport ya ko tombola bibende, baza penza ba pomba . Eza mibale ba fandi na mine ba telemi ba lati bongo na likolo langi ya moyindo, mibale ba lati langi ya mbwe .

Elili ya mwasi eza na kisanula pembeni na ciseau na likolo, bakomi Emma beauty elakisi bongo salon de coiffure.

Elenge mobali a kati mandefu, a tiki oyo eza pembeni ya monoko, a lati bongo elamba eza na ba langi ébélé, tozo mona langi ya mbwe, langi ya pondu na langi ya chocolat, a telemi liboso ya lopango .

Mama afandi na nsima na kikuku liboso ya ba ntaba na ye, asimbi sani ya bozinga eza na bileyi ya ba ntaba aza koliesa ngo. Na nsima na yango eza ba makala na biloko mosusu oyo esengeli kotonga ba ndako, toza bongo na mabaya.

Masanga oyo eza na molangi ya pondu, bakomi Moness vin de palme. Ewutaka na nzete ya mbila, ezalaka kitoko kasi pe elangwisaka.

Liboso na biso toza na bijouterie. Eza esika ba yaka kosomba ou to ba tekisaka biloko ya matoyi, ya Kingo, ya maboko, pe ya misapi.

Bendele eza bongo na langi ya motane, na langi ya pembe, na langi ya pondu. Kasi na kati kati ya langi ya pembe, toza na langi ya motane.

Esika tozomona Awa eza ndaku eza na étage mibale eyza n'a langi ya penbe na mohindo eza lokola ministère.

Élenge mwasi atié liboko na kingo abalusi motu na ye na nsima po totala nde nini bakati ye suki eza na modèle ya likasa liboso na ye motuka ezoléka.

Bonzenga ya mwasi alati chainete na kingo ya wolo, azo tala mwa likolo alati elamba eza na langi ya mwindu ye moko poso eza mwa pembe.

Esika ya monene oyo tozo mona bilanga pondu, na pembeni eza matiti nsima ba nzete na mosika. Eza ba nzete ya ndenge na ndenge, ba nzete ya mbila, kasi mosika nango lisusu tozo mona zamba, zamba moko monene.

Na wenze elenge mwasi afandi na kiti liboso na ye aza na ba safu ebele, aza ko tekisa eza pe motu azo pesa ye mbongo na maboko. Mosusu aza ko tuna soki eza talo boni.

Elenge mwana mwasi ya pembe alati masque na monoko lokola toza na periode ya COVID, kasi ba kangi ye suki kitoko ba kangi ye suki ya meche ya milayi alati bongo elamba ya motane, na mwa singa ya pembe.